Omujungu w'omukazi aine orukwanzi omumaraka Kandi ajwire esaati erimu erangi nyingi nka erikutukura, erikweera kandi n'eyakinyaatsi. Arikunaaba engaro ze kandi aha rubaju hariho ebi barikukoresa okwita obukooko bw'omungaro kandi hariho n'akantu kamashanyarazi aha rubaju.

Enjubu ziri omu maizi kandi ziine amabara nk'agari agakitaka nagarikwiragura, emwe eriyo neeyende kutemba ntaahi yaayo kandi aha rubaju hariho ebishaka ebirimu ebintu bingi

Ekimuri kiine erangi erikutukura kandi omunda harimu orurabyo orw'erangi ya kinekye. Harimu enjoki kandi eine erangi erikwiragura n'eya kinekye.

Akatare karimu abantu baingi hamwe n'emidaara aha mutwe hariho emitaka y'erangi erikwera, eya kitaka, eya kinyaatsi kandi endijo eya kicungwa aha rubaju hariho ebizimbe bingi kandi biraingwa byakanyina.

Ebintu ebyobunyakare biri aha meeza kandi biine erangi zitarikushushana nk'eya bururu eya kitaka nana erikwera enyuma hariyo ebijwaro hamwe nana amahembe nana ebidore ebindi

Enju mpango eine erangi ya kitaka Kandi eine amabati maringwa hamwe na ekyoma . Eri aha kasozi Kandi hariho na amadara aga kuzayo . Eiguru riri omu rangi ya bururu na ebicu by'erangi erikwera.

Ekimotoka kya karakita ekiine erangi ya kicungwa kiriyo nikiruga aha kimotoka ekindi ekyaba kyikikirize kiine erangi ya kinyaantsi . Ahansi hariho omushaija ariyo nakireba nikishuuma Kandi aha rubaju hariho enju n'emiti n'akaguuto k'eitaka.

Amaato mingi gari aha rubaju rw'omushenyi kandi gari omu rangi ya buruuru na n'erikwiragura aha rubaju hariho amanju mingi agiine erangi zitarikushushana kandi enyuma yaago hariyo emigongo erimu ebishaka.

Ebitanda bingi ebiine erangi erikutukura nana eya kinekye biri aha rubaju rw'oruguuto kandi oruguuto orwe norwa kooransi, aha rubaju hariho omuti kandi enyuma hariyo amanju ga kanyina.

Ente y'amahembe maraingwa kandi eine eibaara ry'erangi ya kitaka eri aha rubaju rw'ebikooko by'akaju. Kandi ebikooko ebyo biri omu rangi eya bururu. Kandi ente eriyo nerya ebishushu by'ebitookye aha rubaju hariho omuhanda kandi hariho n'amaduuka againe enyigi z'erangi erikutukura.

Emizingo mihango y'esente z'emitwaro etaano ziine ekizikwatsire kandi rwagati zitsibire gye kandi zitungikiriine

Omushaija akwatsire omupiira gw'omungaro ogwiine erangi ya kicungwa kandi ajwaire n'esweeta y'erangi ya kicungwa n'egofiira eine erangi eya kicungwa, erikutukura na n'erikwiragura eriyo naaza kugurekyera omu kikondo ky'akatimba.

Enjojo nyingi ziri omu maizi kandi zimwe ziriyo nizinywa kandi ezindi ziriyo nizitambura kurugamu aha rubaju hariho obunyaatsi kandi aha rubaju orundi hariho emiti nana ebishaka.

Aka kyende kato kari omu kishaka kandi kari omu rangi erikwiragura kandi kari omu kishaka kiri omu rangi ya kinyaatsi.

Amaju ashatu g'amatafaari kandi gaine amadiriisa g'ebiti nana amabaati gari omu rangi erikwera aha rubaju hariho abakazi abaine amafuka abandi bemereire kandi aha ruguru hariho omushaija ajwaire ebijwaro by'erangi ya buruuru nana ahaifo hariho mwojo na n'abaana bemereire.

Omushaija ajwaire empare erikwiragura nana engofiira, ashobeirwe ashutami ahansi aha biti. Kandi aha rubaju rwe hariho etanuru eriyo neyaka omuriro.

Empanga eziri ahagati y'emigongo nana obusozi zirimu emiti mingi karimu nana ekiho aha rubaju hariho omusiri gw'amajaani kandi ahansi yagwe nihatandika emiti endiijo, kandi nikireebeka n'eshaaha zakasheeshe

Engaro y'omuntu erimu obukomo Kandi obundi obukomo buri ahansi aha katambara. Akatambara ako kiine erangi nka erikwiragura, erikutukura n'erikwera.

Obwana bubiri bukwataine aha mabega buri omu ruguuto rw'eitaka kandi omu maisho harimu omuntu ariyo nahingura obwana obwe kamwe kaine eshweta eya bururu kandi akandi kaine eshweta erikwera omu mbaju z'oruguuto harimu emiti n'ebishaka.

Omukazi ashutami ahansi kandi ajwire emyenda erikwiragura, ashutami aha kiteegye kandi kiine erangi eya kinyaatsi aha rubaju hariho akaana kaine eshaati erikutukura kandi aha rubaju orwa buryo hariho omukazi ayemereire eyezirikire ekiteegye kandi aha mutwe gwabo hariho omudaara guriho emeere nana akaju

Abaana babiri bakwatsire bariyo nibaruka Kandi baine esati z'emikono migufu ziri kutukura n'empare z'erangi ya kinyaatsi. Enyima hariyo abandi beegi bashutami aha ntebe Kandi bajwire ebibarikujwara aha ishomero. Enyima ni abaana baingi munonga.

Omushaija aribasire omu maizi aha rubaju rw'enyanja kandi akwasire akacupa omu ngaro ze kandi ajwire n'empare ngufu munonga aha rubaju rw'enyanja hariho emiti mingi.

Enjojo eine erangi ya kitaka nana amahembe maraingwa eyemereire aha eitaka ry'obunyaatsi bwomire kandi enyima hariyo ebishaka n'ebibira.

Enyanja mpango munonga eine amaizi g'erangi ya kinyaatsi kandi aha rubaju hariho omushenyi gw'enkungu hamwe n'amabare mahango n'emishozi.

Omukazi aine ehuuzi omungaro Kandi ari aha kyooma ekirikutunga esweeta ,ehuuzi eri omu rangi eya kitaka Kandi nana ekyoma ekyokubaziira kiri ahameeza.

Omukazi akunami ariyo nasiika aha sigiri kandi akwatsire omusyo omungaro. Aharubaju hariho esafiriya erimu ebishandiko nana esuwani aha mutwe. Aharubaju hariho akatebe hariho abantu bashutami ahansi y'entundubaare ondijo mushaija ayemereire.

Egunguru y'ekyoma kandi erikutukura erimu orushekye orurikukwata omu maizi garikugyenda kandi rukagaruka rukaza omu jericani erikwera egunguru eine n'ekindi kishekye ekirikuza ahansi omu itaka aha rubaju hariho orutookye

Engoma z'emiringo mingi empango nana akakye munonga biri ahansi kandi aha rubaju hariho, entebe zikozirwe omu biti kandi hariho n'ekirahure kandi nana orwigi rw'ebirago.

Enjoki eine erangi eya kitaka kandi eine n'amapapa garikwiragura eine erangi endiijo erikwera na n'erikwiragura aha ibondo ryayo, eri aha rurabyo rw'ekimuri kandi n'eshaaha za nyekiro.

Omushaija arotami aha rubaju rw'amaizi kandi ariyo naiha amahuri omu maizi nagateka omu kaveera aha rubaju hariho ekikooni kandi ajwaire ekaito z'erangi ya kitaka.

Ekyoma ky'amajuta aha rubaju hariho abantu bemereire kandi aha rubaju orundi hariho oruguuto nirurabamu aha rubaju hariho enju kandi hariho n'ebikondo by'amashanyarazi.

Embogo eri omu maizi kandi amaizi ag'enyanja, eyemereire kandi ezindi ibiri ziriyo nizirwana kandi emwe eriyo negyezaho kutambura kugyenda omu kishaka kandi aha rubaju hariho ekindi kishaka kihango

Omushaija wa boda boda aine ekibokisi omu maisho ga piki kandi ariyo naatemba akatembo ateiremu amataara omu piki , enyuma hariyo entwiga neeraba aha ruguuto rw'eitaka orwe kandi aha rubaju hariho obunyaatsi.

Amabaare mingi gari omu rangi nyingi nka erikutukura ,erikwiragura na neya kitaka gari ahansi kandi aha rubaju hariho abashaija bashatu, omwe ajwaire empare ya buruuru n'abandi bajwaire ebirikwiragura aha rubaju hariho embarasi kandi haine ogitembireho.

Akatebe karaingwa akaineho omwenda gw'erangi ya kinyaatsi kandi akatebe ko nikiragura kari aha rubaju rw'orusiika kandi hariho n'akabokisi k'amashanyarazi.

Omushaija oriyo nasheka ajwire engofiira aine esati erikwera nana empare erikwiragura ariyo akwatsire obuntu nabutsindika aha kaguha omu mwanya.

Ebimotoka bibiri biri omu musiri muhango gw'omukyeeri Kandi omuceeri ogu guri omu rangi eya kinekye Kandi ekimotoka ekimwe kiine erangi erikutukura Kandi ekindi kiine erangi ya kinekye.

Omu maizi harimu ekinyonyi ekiine omunwa gw'erangi ya kicungwa kiine erangi ezindi erikwiragura nana erikwera aha rubaju hariho ekindi kandi amaizi ago nigeera kandi nobwire bw'eihangwe.

Enju eine ebisiika biraingwa n'amadiirisa mingi eri aha kagongo kandi hariho n'emiti egyetoreire omu rubaju kandi ahaiguru hari omu rangi ya buruuru.

Abakazi baingi abajwire enkwanzi omu mutwe hamwe n'omu maraka bariyo nibasheka kandi omwe obebembire aine akaana omu mugogo kandi nikireebeka n'eshaaha z'eihangwe

Omuntu aine eby'okuzinisa abyezirikire omunda omu maguru kandi ayemereire aha katebe kandi omushana guriyo nigumuteera.

Enyanja mpango eri rwagati y'emigongo Kandi emigongo egyo erimu ebibira byingi Kandi aha rubaju orundi hariho ogundi mwanya ogurimu amaju Kandi amaju ago giine amabati agarikwera nana agarikutukura.

Egari eri omu ruguuto rwa koransi Kandi omu maisho harumu amapiki nana emotoka hamwe na kamunye. Aha rubaju hariho emotoka ezipakingire nana abantu omu muhanda. Omu maisho harumu ebizimbe nana ebikondo by'amashanyarazi nana emiti.

Enjojo ibiri ziri omu bunyaatsi bwomire kandi ziriyo nizitambura, ziri omu rangi erikwiragura kandi ziine amahembe agari omu rangi erikwera aha rubaju hariho emiti na n'obunyaatsi bwomire ahansi.

Obunyonyi oburi omurangi erikwiragura nana eya bururu butekami aha kati kakye Kandi ahansi hariho ebinyaatsi bingi Kandi ebimwe byomire ebindi ni bibisi.

Egaari y'omwika eri aha ruguuto rwayo kandi eine erangi erikwera eya kinyaatsi nana eya kinekye kandi aha rubaju hariho abantu abariyo nibaza kutembamu hariho amanju aha rubaju rw'egaari y'omwika aha rubaju kandi maraingwa hariho omuti na n'agandi amanju enyuma.

Omukazi ayeshembire omumutwe ashutami ahansi kandi ariyo nesheka. Aharubaju hariho abandi bakazi nabo abashutami biine ebijwaro by'erangi erikwera, erikutukura n'erikwiragura Kandi hariho n'obudeya bwingi omumbaju zaabo.

Omushaija ajwire ebijwaro by'erangi ya bururu kwonka etakwatsire ashutami aha katebe k'erangi erikwera, aha rubaju hariho abantu nabo bashutami omwe ajwire akakokoro aha nyindo aha rubaju hariho obutebe bw'erangi zitarikushushana nk'obw'erangi ya kinyaatsi oburikwera nana oburikwiragura

Ebikondo byamashanyarazi ebiine ebikondo omunda biine obuguha bwingi oburikurabwamu amashanyarazi Kandi aharubaju hariho oruguuto Kandi aharubaju hariho nana enyanja Kandi n'eshaaha za nyekiro.

Ekinyamaishwa kyiine amahembe maguufu kandi kyiine erangi ya kitaka nana erikwiragura kyemereire omu bunyaatsi bwingi kandi omumaisho harimu emiti na n'ebishaka.

Omushaija ari aharubaju rw'enyanja Kandi akwatsire irobo omungaro nategaa ebyenyanja ayemereire aha mabaare mahango Kandi aharubaju rw'enyanja hariho ebishaka n'enshozi mpango.

Embuzi nyingi ziri omu ruguuto rw'eitaka kandi ezimwe nez'erangi ya kitaka kandi erikwera nana erukwiragura . Ziriyo niziruka kandi aha rubaju hariho obunyaatsi nana ebishaka.

Toyi eyomuryango gumwe ehengami kandi eyigwire aharubaju hariho ebinyaatsi Kandi negi toyireti eine amabaati makye.